Aggarabeeshin beettizayssi aazey gizayssa gidikko iznam'u indeti uttidayti beettosona ha baggara dizaaraka komfutere bolla issi miisha mazaga bashe dawuseni baggara dizaaraa asse dizaara nay dimmada oyde bolla ottadaa xeellaws

Ha sinthe baggara beetti sheeriza so aasatikka aayo aawa naa micho gididi beetti shidetexedinka eqqidideteesa na'iyas may'e gurdenne booththa shura be mayadus addezi qasse karetha surerannes gidayssa may'di aaye rawozera issiyachen eqqidi doosona

ha kehipe malaliya gamo dere asay issife shiqi eqqiday beettishe deytikke mis biish eqqiday gammudun kusa mayidaytinne kammudun kuza qofi woothidayti beettishe duossona geetappeka baggaya dhidi kushen gondaleyoykkidanni xambaroykkidaawati beettishe de7oosona.

Sinthe baggarabe ishe nu dizayssikka coonastibeetisheede oosona dizeta giddonka uggede guhe baggara dizayti eki diide oosona sinthe baggara dizaytikka uttida dizeta giddofe issayaaway afile maydi qu maydi uttida issinoy dunku zamayida koppia aathidayssafe.

issa sinthe baggara nu xeellishin beettizayssi macatinni attomati issife guye baggara ekkidi issi waraqata o ekkidi habestizayti dayoosona leyta sinth baggarakka uttidi waraqeeta habisti sheedizayssi daro asati beettete

asintha pakaroninne be ishin beettise issi wagga tumaykka harahayssi naraadidessi lanqera eqqideti namatikka qodhen dummuse sharwe kachidayti diyossona meta guye baggarakka dabaarenatinne dummar7uma polushyon argeti beettishuude odossona

Ha sinthe baggara kawo ootoson uttidigetiza issi macarshiyaynne daro attomati uttidayti beettesona heetikka dumma dumma may'o may'daytinne heetappe sinozikka dunguza sharbe qode bolla qachidaytinne macarshi aka dunkuza qamise maydara beettashe dawus izi sinthe baggarakka xarappe bolla borsaynne es giruftoy beettee.

Ha sintherabeettiza daro asatibetishe deettes etikkam issi darapheza lanqerakka maytidinne qume ettidi afala maydaytinne qasse dunguza sharbeka dunguza may7o may7dayti isfeshiki uttiday tibeetosona eetappe issino yoqiday beettee.

Issaankawo dunguza maydikka sinthe baggara kootezakka qoodhdhe bolla shaapezannedobolla qoopheza dunguzayssa mayidi kushe bolla man igrafoono eqiye ha sa7ishe dizayssi beettishe dees zaggu7e baggarakka isi gishe woykko xeellishe diza dumma dumma hasati deyoosa

Hayssan ta xeeli shinbeettizayti issipe shiqi iqqida aawatinne mila ganati beettosona etikka issife shiqi uttidaytinne duna bolla kushe uttidaytinne qoofe qulbata bolla oththidayti dummatikka qase qopfe ue olla ooththidayti beettosona.

Ha sinthe babbara keehippe daro asati beettishe de eltes eeti kan addeti kanche issife shiqi eqqidayti beettoosona eeta sinthan gadiza daabboy xaraphe bolla li7e xarapphezikka dunguza foxara kamettidayssinne etappe adde adhdi diza asati dunguza may7o may7idaytinne qobdayti beettosona itisife qanxishe deettes daabboza.

Hayssa nuni beishetizayssi essi attomafikka salomala shobaabi maytayssi izi asata eskisanas be kushes lokkohistidi haasayzayssinne garsen dafkarbe iza sinthan uttidayssi beettizayssa naabe ishe dawusolanqenka asi dees.

Ha kifipi malaliya macahshiyakka huphe guye dadettidarakka izaa sinthe bagganuttada maygirafoone oyqada haasa izaara beettashe dawus lanqerakka gidin harati uttidi esgizayti beettishe de'oossona izakka maygirafoonera iskirbtoissi bolla oykkidara beettawus

Haxinxe baggara keeife daro asati uttidayti beettishede oosona etika attumatinne macati sife uttidaytinne guye baggarakka eqqidayti beettosona etika kushe bolla oyqida wara qeetay gistey malata woykko doktorabeyama debilxi ginna maraxite gizeyssa bessees.

Ha issi keeththa giddo uttida daro asati beettishe deyoosona etikka malaliya oyde bollakka issife tobettanas woykko dubbu shana shi qidu uttidaytikka bedaftarerene oyqqidaytinne iskirftoo qirxa fizikka takatatalizayti beettishe deeettes

hayssan tani xeellish beettizayssi aazey kizayssa gidikko doktore woykko akimi may7o woykko astamari mayza mayo mayda booththa may7o mayda satinnedixafina7atikka ga silki oykkidayti sha gurtha shamize maydayti beettosuna geeta guerakkara asi beettes

ha7i nu baasa bolla beyishedizayssi aaze gizayssa gidikko keepe cora asati attuma asati haara gede simmidi diisha bolla uttidaytinne bide bolla shiiqidi issife utti dubbu shettiza mariza asati beettishe de ooso naa eytikka attuma kanche gidizayssi bissees

Ha kehippe malaliya sinthe baggan beettiza azinara machira gidida tikka mayeti dizay tibetishe derosana azinazikka booththa kootera booththa surera maydayssi kushe bolla boyqqidessinne macashiya booththa gabare maydara ubekka booththan kammidara demmays

sinthe baggara beettizakkebe malali akathay beettishe deeesa ageekka ashoy dizayssa beettishin kaxida asho lanqera bargareti dizayssa bessee ya lanqenka solloti gedera haara eqqidayti beettes hayssaqa xaraphe bolla shishshidayssi bei

ha heedzdzu attomatikka mole kessidi mole shukkizayti beettishe deetes eeteka nam7atikka geden haan mole oyqqidaytikka shukkizayti beettishe de7esona eti mashsharakka oykki molla shukishe xaraphe bolla shukkizayti beettishe deese ta guye baggarakka diza mitha y woykko maate beettees

Tani heyssan beyashe dizayssi aazaya gidayssa gidikko ortodokse ammaniza asati isipeeshi kidi masqala tama kessizayssi wuqowade baabayen masqala tama xuupishe tizayssi beettishe dees etikka bootha laqana mayda mukshatanne attumati beeusona.

ha sinthe baggara beittiza maaran eqqida asati macatinne attomatikka qiinayakka beettashe da7wus eytikka issi neezitappe kushen waraqeeta oykkidara beedawos eytikka adire giddora ha xeellishe bettetes

hayssa nuni xeelishin beettiza issi attomazikka gamodunguza maydayssi fokootenne sharbe qode bolla xaxida issi bettifi dees gaggoe waggara diza asati daroti beettishe de'osunna he asata sinthana diza guyin diza oshan utha hissifi siqidayziettee

Ha issi maata keeththay bolla senthefegara uttida issi attomatikka badarey wogakka goode bolla daala qachiteyssinne kallo may7o may7onna uttida issi attomay bettishe dehees hara attumayka kallo dizayssi quunxa kanche mayde ssi amuttishe ha iza siwiiti

Asinthe baggara keehippe daro asati uttidayti xalerakka kannara giidi uttidayti beettishe doosonna etikka qodhen dunkuza sharbe qachidayti attumatinne macati beettetes eetappe darotikka qodhe bolla dunkuza sharbe qachida issi issinotikka qoofesa woththida

Ha keehi pe wogga gidida shuchchara keexxettida aksume hawolte geetettiza taarikafika aksume hawolte geetettizayssikka beettishe dees iza lanqerakawdiza shuchchara keexxettida keeththe gad perendi bolla gakkidayssi beettizayssa lanqenka qorqoro keeththi gaden beette.

Ha sinthe baggara issi attomaykadizayssi haasimmi mana xira ayfe bolla wooththidi xeellizay beettees ekka karetha mayoo maydinne qodhe bolla dunguza kooxa kachirayssi i ha simmidinne hasayizayssi ibettishe dees hega guye baggara korkoro pirkitay beette.

Ayssintse baggara beettiza musilimeemaliza woykko bena sharben kammida aayeti beettosana heedzdzu ayetikka gu'e bolla jabanara tukke woththidaytinne izetikka heedzdzati be hupe bolla zo'osanira jabana woththidayti beettishe deettes kushenka kurse oykida.

ha issi addezikka sinthe baggara beettizayssi issinozi zikki gidi gulbata yeeridayssikka guufe kidayssi gulbata yeerishe beette eekka sinthe baggara zikki gidayssa ekkidi aawaykka yeerizayssi beettishe dees guye baggara asati mehetanne parata oyqqidayti beettosona

naabaasa bollarakka ha simmede haamuttiza asati beettes attumayikka afeladanjirinne kushen daaga qomixe ukkide haa simizayssinne guye bagara harey laggishe ha hamuttiza addetikka beettishe doosona

Ha sinthe baggara beettizayssi aazey gizayssa gidikko maasaworqe woykko beni asati saafata bolla katha woykko quma shiishidi woththidayssi beettishe dees eetika shiqidi buttopfe oosettida gabarenne sure may7i dayti shiqi uttimizayssi beettees.

Numi xeelishi nayssan beettize yaaze gizayssa gidekko issihi cima macashiya issi gela'o macashira idimettada milcizayssi imeettees eta guye baggara siile bollatizaaze gida gidikko dumma dumma mayota booxatanne kabareta beetishe dee

Haya guye baggara issi adde ektika anam7u heedzdzu gididi eqqidayti beettishe deeettes deyti kam ajjabidi eqqidayti oykko doktorabi ammede itoophiya kawo ezeti ajjabi eqqida gardita maleettes kizetika sinthen xaafishe beettes

Sinthe baggara nuni be ishinayssi beettizayssi issi yattumaykka ha simmidi xeellizayssinne lanke baggara izi issimisha ha laagizayssi beettees he miisha guye baggarakka diza haratumayka eqqidayssi beettishe dees lanqera oge baasay beettishe dees.

Hayssan taas beettishe dizayssi aaze egidayssa gidikko wagga makkinaykka bolla dhoku histidikka biitta kaachchiza makinay beettizayssi beettees habita kaachchidikka dulotidayssa laalliza mayssa bolla ekkida asatinne gu7e baggara diiixi korkoroy beettawus

Ha sinthe bagara woottiza konpiteri sinthan eqqida daro asati beeti sheede oosona etabeka heetztdzati dummatizama yooo idaytikka deyetes sinthe bagara konfidare sinsan ottira siyaddey fude xeelize beetti shidis guye bakaraa kaaratti beeddosona.

Aora maliza bootanka beettizayti beettetes buda bakara katu xaworay beettishin dugge bagkara diza gashe maatatinne siwolla duliza mithati beetoosona dhoqlan dize yssagi dooro agarsen wogelanqen beettiza gashe maatatikka de7ettes.

ha sinthe baggara ke hipe daro attomati eqqidayti beettishe de7eosona etikka eqqida somalizayssikka issi ooto keeththan eqqida malettes sipe sinthe baggara macashiyakka a izaaza qomexe xaaxada bazizayssi beettishe de7e

ha sinthe baggara beettiza issi attumay iziqa mayda may7oykka issino pooliseti boykko oge naagiza asati mayza may7o maydayssa gidishin guye baggara izappe dizayssi issi issino oge ooththiza duuti dillita baaththizayissikkanne dee simmintotikka beettishe dossona

Ha sinthe baggara beetiza attumaykka bollara kareta koote mayidayssi kushe bolla sa7ate aatidayssi haa simmi eqqidayssi beettishe de7es;iza guye bagarakka diza issi wogga mabraate wuha xalaalappe yiza shuboynne beettishe dizayssi beetes.

Hassipi maaran ekkida okina genshati yogo ogee dennetena kizayti beettishe deettes etikka lanqera ekkida issi moxusiya giddon beetizara dawu zilanqerakka hariya dawus zidikka si sohon ekkidoosana

ha dumma dumma salo bollara gede ha simmi xalalafettida shufoti beettishe deyosona he shufotikka mabarate issi bessappe hara bessa efanas goyidayssa gidishin izatokkidaykka wokka mitha woykko boole geetettizay beettishe dee fude baggara saloykka beettees

Ha sinthe baggara beettiza dalgagashayka beetde baassa lanqe bude baggarakka duge baggarakka dizaama burate tookkiza wogga mithayoykko pooley beetti pooley bollaraka shugoy harasoppe haraso haakgidibidayssi beettisho deiza garsanka keethteti beettosonna

ha sinthe baggara keehippe daro asati beettishe deyoosona eetikka dizaasoy awa malizey giza gidikko issi ooso keeththa malishe dees eytappe xarape baggara issi adtumaykka eqqiday beettishe dees izappe gede lanqerakka harati izaatho eqqidayti beettishe de7oosona

Saanokka baasa bolla nuni beyizay sia7aazi kizayssa gidikko he baasa lanqan pude bagkaranne doge baggara beettiza dhokka bolla dizayssa mithatinne maatati beettishe deettes i maatata giddonka isti dhoku gida poole mitha ekkiday beettes.

Ha kehepe daro gidida asay isipe sheqidikka kompitere deexanezey hisine uttidi sinxen detessi beetees izza langeraka shiqi eqqidida daro asati beettishi dosonna etika be kushenka warqeeta iskirftoo kidetikka weettishe de'ttees.

aakawur ootosan issifeeshe ki ekida haasati beettishe deyosona etikka xaraphe guye bakkara teeloti eqqida heetztzu attuma timme simacho shiya bettishe de7ete iyeta guye bakkara bollan simacho shiya makina siyley laakkon eqilaya geettawus

ha xaraphe bolla beettiza dumma dumma maxaafatinne silketikka be ganchatinne iskirftora luketi beettishe dizes nababizaytinne xaafizayti beettishe de'oosona etta gide waggarakka ziqqi gi nababizay issinoy berka dizay beettishe de'ees

Tobetishe dizaa maliza asati beettishe deettes etikamuune issifeeshe gidi si bolla gede simmidi uttili siisara toobetizayssa malosona henira haa simmina matikka hasayizayssa maliza asati deeettes.

ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aaziye gizayssa gidikko si bolla eqqida cora asati beettishe de7oosona he cora asatikka issi mala zo7o kootenne karetha surey maydayti huphe bolla karetha qoppe wothidayti beettishe deeettes etappe qiidawetikka hara maydosona

Hayssa nuni beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko asiy attumaykka karethako deema idaynne giddora booththa shurabi maye karetha sore gixxidaysti haa simmi xeelizaysi beettishe dees gaggoy baggarakka keeththe lanqen diza issi baanerey beettes baanere lanqenaddey dees

Ha sinthe maggara beettiza daro asati uttidayti beetishe de7oosona etikka issi mala karetha mayo mayidaytinne diiggu ba bolla qofoothidayti de7osona heytikka eskirtoodin daftare kushe doyqqidayti beettishe deettes.

haysse nuni beyishin beettizay aaze giza gidikko keehipe cora asay issi malamayoo mayda asay beettishe deees zay aasaykka huphe bolla qopfey woththidaytinne poolise malizayti issife maaran eqqidayssi beettees izatikka shuchara ottida deraja bolla eqqidoosona

Iinthe bagkan issi ooththo keeththan issife ote da namoosa tibetishu tuusana inamoosati lanqen qaishsino etappe qoppi haathidessi sintha bagganaasa anara gidi xeellifessi deees giita sinthay baggan kariza baanerey bettishtizessi deees.

Saabaasa bollara ha simmidiiza asata nonix hellishin beettizayssi aazayy gizayssa gidikko polisey may'o karetha mayomaydaytinne iza qoofekka qoofdayti sife heedzdzu madadan gididi ha simmiti kushe gade ha histusheya mutizayti beettosonna

hayssa nuni sinthe baggara geishe dizayssi aziygidayssa gidikko keepe daro asati baasannebolla eqqidinnes guenarshizayti woykomunen xilabe bolla eqqidayti beettizayssa sinthan dida woggakka amerika laaqetizayssa sinthan eqqidoso naa lanqenkaara kaameti beetites

Aissi boggara madadara uttida karetha mayda attomatinne lanqerakka dizayssi dumma dumamayo maydayti guyeppe issi bolla uddidayti sinsefaka eskishenne tobetishe dizayssi beettishe deees e ta lanqerakka issoy deees.

ha sinthe bagara taniishin beettizay aazay gizayssa gidikko orphille maliza zo7oykka sinthe bakkara gade bolla dizayssi beettees izappe gede bagkarakka birtettida birdan guwe bakkan siyade ekkidayssa lanqe keeppe birdappe gede bagara corasati eqidosona

asinthe baggara nuni beyishee dizayssi aazey gizayssa gidikko ha oothanchati attuma naati gassetikka gitatis peshi qidi ashawaaran simntorayssi bolla walakkizayssa gaachiza mashine giddo gelsizayssi beettishe dees hakeamey garsenka sino yizeyssi beettees

ha sinthe baggara beethizayssikka nuni be7ishin hati haro shuchchara medhettidayssa woykko dhishe eqettidayssa gidishin iza pude baggarakka mela maatati gaden dizayssa a lanqqerakka diza tokettida mittati beettishe de7oosona eeta pude baggarakka keeththay beettees.

Ha7i tane hayssan be78ishin beettizayssi aazey gizayssa gidikko dhessi macashatinne attumati goye baggara dizayti oottidi essipe aysantobishenne toppe waay7izayti de7oosona sintxe baggara dizayta sinthan diza maykeyka ha simmi ichiday beettees.

ha wagga mithaynne keippe malalaya ababati diza issa sinthanka issi attumay bayndira bolla kistishe beettees bandira sinthanka diza mitduthe mithatinne daro daro lo7iza ababati dishin sinthe baggara keeththappe haakke iza asati beettosona

ha shuchchara keexettida keehippe dhokka keeththay beettishe deees eki itha sinsanka diza daro misileti beettishe de7osona lanqerakka shuchchara medheti daggamo misileykka daro gammo misiletinne sinte baggarakka diza dumma dumma misileti beettedes gu7e baggara misati de7osona

hayssa nuni beeishe dizayssi aazi gizayssa gidikko dhokkanne aaho gidida baasa bolla sikaame gede simi dibizayssi beettishe dees hakamelan erakka hagui bagkara beettizayssi attomay beettishin geenin sinthe baggara diza dhoqa keeththa beeshe duores

Sankehipe malaliza keeththan kaanomi be ishin beettizay azalizayssa gidikko malalidi kamettida xaraphe darsenka guy bakkara buotha woyde bollakke percora asay betobetana shiiqi uttiday beette sinthe bakkarayissi attumay asayizayssi geettees.

ha kehippe dalganne aaho gidida baasa karexha baasay beettishi deeshe baasa lanqerakka asati gede ha hamuttizayssika bettizayssa gidishin pude baggara keeththa inniduge baggarakka shuchchara giixxettida dhoqa keeththati beettosona sinze baggara makinay ha simmi iyees

azinthay bagkarana ni be ishinbeettizay aasaygizayssa gidikko oytetinne hinira handa gididi shiiki deessife sixaaelanqenoti rayti beettosana exara pheza bollakka diza mishati iskirbdookka dis zade baggara karethamishinne waraqeta beettees

Hayssa noni xeellishin beettizay aazeygizayssaa gidikko shuchchara issi bolla shiiqeti oosettida keype lo7iya shuchcha ogi epo qobilistoone giza issi beettees iza sinthara diza issi bolla shiqii xilili dorida maatiya beettizayssa sinthan gita geethay beettes.

Ayssa nunife ishin beettizayssi aazey gidayssa gidikko keefe gitanne dalga gidida keefe aho gidida keeththa garsanka oge dizayssa bollara oge bollara buutha faray daro gididayssi paallizayssi o kooxxizayssi beetti.

Ha sinthe baggara xaraphe lanqen uttida daro asati beettishe deyoosana eetappeka ha sinthe baggara dizaytinne yo7oy baggara dizayti gamo dunguza shurabe maydaytikka bettites eeta xaraphe bolla dizayssikka muzeeko qotinne metetonta muzeti ayllandetikka silketi beettishe deyosona.

Ha'i ta niyaystan be ashe dizayssi aaziye gizayssa gidikko keeeppe cora gidida oyddu doktoreti sife shiqi eqqidosona cora gidida dhaleykka izita sinthan beettishe deees guye baggara hara asati beettizayssa gidees etikka eqqidoosona.

Ha baasa bollara ha simmi yiiza kehipe daro gidida asatani be ashe dishin aazey gizayssa gidikkoo,eti maarara ha simmi diyizayssi beettishe dees bude baggaraka keeththi dizayssinne keeththe lanqen kadizayssa abewaamaliza woggamithay beettee.

Sinthe baggara tani ishin beettizay aaze gizeessa gidikko macatikka kashe nay dimmidaytinne issiniya qasse sinthe bolla sharbe qacha maydara sinthe ha simma xeella miichashe dan bihissi macashiyakka nay dimma dara diza booththa maydara deasariyakka sharbe giddon haweqqada xeella.

heedzdzu asati sinthe bakkara otirayti beettishe deetees eetappeka nam7u issi macash eranni issi atu mazara gashena raxaaxidi issi mala pooxan menta malizaytey dimmirayti beettosana issimuzikka ha simmi xelishe de'es

hayssa nuni ooso keeththan beeza asatikka isipeshi gidi ooso keeththa kare bolla uttidayti wolko eqqedayti bentishudentes ganna bagara uttidayti wede bolla teelatidaytinne eyne giddorakiy ana giza ulalanken beettisa macashiyaade7aa

sinthe baggana yssan xeellishin beettiza eyaasay gidayssa gidikko attumatinne macati issife oode bolla habaajche athidayti si bolla gozagosetida keethan ekkidayssi beettees issimeyayzetappe shanca kushen goochidala dawuzayta guzera asika ha amettees

ha sinthe baggara beettiza makse aaththidi aki meson nayta gashshe nayta xiillizatikka beettishe de oosona eytikka hu7e duuna tucidinne mayokka maydi qiinayta maramarana sinthen iqqidayti betteshe dee'

asinthe baggara gade bolla uttida alam7u attuma naytikka beettishe di eeqtes eetikka karetha shurame nam7ati maydaytinne macashiy eqqadizaaro issinozi kushen oyqqidayssi beettishe deees oydo bollaka macashi gade baggara dizayssi daro borsati beettishe de7oosono uttida naytikka beettetes

ha issi macashyaka xinthe baggara beettizaara booththa kote maydarakka silke oykkadanne haasayashe haa xeelizayssi beettishe dee igo7e baggarakka asati beettosona gide baggara keeththaynne abibay keeththa sinthan dizayssi beettee

Ha sinthe baggara beettiza daro asati beettishe deyoosona heessafe macatinne attomati issife eqqidayti de'ettes garse baggarakka sinthen utti dabotha shobo moyda issi attumoykka de'eessiza lanqerakka diza haraara asati le'oosona lanqera.

Asinthe baggara hithe bolla ichida issi hargancha maliza attuma xeelliza nam'u addeti beettosonna issi addaska huphey guye baggara beettishe deesse addaska huphey bo'a gidishinanqeradizayti ziqqigi isso toha oykki xeellizaykka beettishe dees.

ha sinthe baggara beettiza maaran eqqida oyddu addeti beettishe de7ettes eetikka asataska shillmate immizayssadanka hanippe heni waraqata gathtiza issi attumaykka de7es waraqeta oykkizay bootha mayidaykka beettishe de7es

Asinthe baggara beettishetiza beilsu attumati eqqidayssi weette zaankoesaska kushe waraqi ta gedi immizay kushe bicha beetizazi dees lanqe baggarakka issi shilu maate araskede aaththi bessizayssa mawissizaysi eqqida wosonna qale bolla guskazikkolettiday weette.

Ha sinthe baggara beettiza issisoon eqqida asatin ettishe deette eetappeka sinthe baggara disa macatikka inde hissenneti ka barey utofoo setirayssa mayidaytinne attumatikka de'oosona tiissifekkada bo qanxalesi beetties.

He baggara uttidaynne eqqida attomati beettishe deeettes etalanqerakka ha simmidi xarapphe bolla uttida komputerenne komputere bolla xaafiza kiborde geetettesi beettishe dees eetikka eqqidi haasayishe doosana.

Dalganne aaho gidida baasa bollarakka issi indoo caanidi ha simmi diiza issi kaame goday deees e kaame godaykka baasa bollara ha simmizayssa gede baggara dizayssikka loqa kelthay beettisho dizayssi dees zalanqerakka birdaza bolla xuufede.

hayssa nai tani bi7ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko keype dalganne aaho gidida baasa giddon woykko manna hara malizayssanka makina shemposo malizayssan dumma dumma makinati shempinoyssinne dumma dumma asati iza giddon gede ha hammutizeysi beettees

ha sinthe baggara beettiza asati de7oosona eti cora asati maca asatinne attoma asati deettes etapeka issoy giddon deizayssikka gammo dunguza koote maydeyssinne qodhen gammo dunguza pooxa qachiday ube bollakka gamo dunguza koope aaththidayssi deees iza lanqerakara tiqqidosona

Haysa nuni xeelli shinbeettizay eaaz e gizayssa gidikko kerhippe cora asati issife keidikka oge bolla eqqidayti beettosona itika oge bolla eqqida derehe asati isife sheqi afila mayda aawatinne kushe bolla cira oykkidi kushen is qushen xambaro eqqidayti beettosona

ha giddo baggara maata lanqen goyettida woykko zaro ke7ida woykko haaththey horo kesidayssi beettishe dees dha lanqe baggaraka issi bolla biittay shiqidayssinne ziidho qamitha eqqidaynne lanqe baggara keelati beettosona

Ha kehippe daro gidida dubbu sha woykko tobettana shiqidi uttida asati hifeti sheddeosona etikka dumma dumma mayo mayda gashshenaytinne oyri bolla uttireetinne gade bolla uttireti ibeettetes ga gadey waggara qorkoro girkida beette

ha keeththe keexanchatikka keeththa bolla keedi qorqoroo magara shocizayssi beetishe dees eytikka hani baggarakka hini baggara issoyeqqin haratikka shocizayssinne biittishin gaarse baggara issi attumay qasse huda simmi izata keexxizayta xeellishe dees

ha ke pe cilila beettiza mithati beettishe de7osana za garsanka deyiza cililo maatay beettees iza gire paggarakka diza issi shuchchara keexettanay mongitida keeththay booqe keeththay beettishe dees iza lanqera ka diza garo shuchchati beettos

gaasinte waggara biittiza issiso la reeka gade wolladizeyssa lanqera eqqida geeppe cora asati bittishende mosona he cora asatappekka issawey sinta waggara eqqiday giwesi midi xeelisessikka dees giixa lanqera murati waannasummabarate kowommizessa gidis

onsinthe baggara beettiza daro asati uttidayti beetti she deossona detikkan dumma dummama yoomay deykinne qofa huo bolla woththida adde tikka maca tikkaes feshiki utti topbetizayti beettishe de7ossona ika ko sinthe bagga waay izayti yezigiyeetikka xeellettes

Hayssa nuni xeellishin beettizayssi aazay gidayssa gidikko gade goyiza asati be waley woykko gade goyiza hyssa oykkidikka deti goyizayssi bettishe dee iskalda zeti goyizayssa lanqenka issoy gade ziqqigi goyizay sime hankoti eqqidi koxera goyosona.

Ha nuni beyish nayssan beettiza daro kameti deosona gede sinthe ha zariyza kameynne hara guye gedes ha ridakame beettishe deees izikka lanqe waggara dizayssi keeththaynne birdati beettishe deees tes lanqe waggarakka qasse dizayssi mitha babbay beeti.

Ha baasa bollaka keehipiedaalganne aho gidida baasa bolla sinthefi guye maara naagi eqqida attuma naatinne tihi issifekadiza gita aawat ibeettosonna etappeka aadizayti gamootun guza shuraabe bala kittidayssa maylayti deettes

Ha siinththa baggara nuni be'ishshe diza asatikka eqqidi doosona izitta giddonka isti macashiya de'awus isstikka eqqidi dishshekka issinoozi duuna bolla kushe wottidayssay issinoozi manatire aththidayssa issinya guye oysseththadus issinoozi e bolla manatira woththidayssi bettishe de'ees

ha sinthe baggara issi attumaykka ziqqi gidi biitta kachidi puute toketidayssa lanqen uttidi puuteza xeellizayssi beettes izata guyo baggarakka puuta tokkizaytinne puta lanqe gogi xeelliza asati beettishe doyoosona esa lanqerakka cillo gashe maatati dolettes.

ha oge bollara haasimmidi hamatiza asati beettishe qa yaason na yatikka attumatinne macati haasimmidi hamatosa naa betikkafe kushen hayllandara haaththe oyqira ytikka deishin go7e bagkara mithatinne sisi maatati beettetes

ha sinthe baggara nu beyishe dizayssikka hooqe keeththe malidi beettishe dees iza giddonka daro kifileti de7oosona bollarakka dizayssi mayke malishe malidi beettishe dees izikka garse baggara dizayssikka kare bolla oyde malidi be

Ha sinthe baggara beettiza keyippe daro asati beettishe deettes etika dumma dumma may7o maydaytikka sintsera simmi eqqidayti beettishe deyoossona eta lanqerakka diza oydetikka bootha oyodetinne karetha oydeti beedosona

ha sinthe baggara nuni beyishe dizayssikka pooqe keeththe malidi beetti shedees iza sinthera kakkidayssi adezi tirafike gididayssi beetti shedees izikka eqqidi krebollara tirafike bilkkite mayda koote may7di eqqidi giddora shurabe kareth maydayssa sure aaththida

ha issi baasa bolla ahonne dalga gididayssanka maarara eqqida awatinne yelaga nati ayetikka beettishi dettes eta sinthanka issi kaami ducaykka beettizayssa sinta lees attumati isino kallo ekkidaynne cira oykkiday beettes

Hayssa nu sinthe bakara biishin beettizay aazey gizayssa gidikko wayde bolla kefe daro asati shiqi issi bolla uttidinne sinthe bagga xeelishenne esgishe dizayssi geettees hane bakkara qasmu beetti shinqa harati uttidayti dewosona xarapelanqen meshati beettetes.

hayssa nuni keettha sinthan beyishin beettizayssi aaze gizayssa gidikko uddatinne isi bolla ooso soomoliza keeththan issiyuude sinsan xarabe beettes gede bagkarakka izaadaha xeeli beettishin nukare baggara beyishin asi karen beettes

Hayssi firde sonoostiza attumaykka wiittishe dees ferdesonootiza matumaykka saxaro hara qaxaro silamana gizikka ogazi shocciza mithaza oykki didiayssi beettishi dees izikka biroydi bolla uttidi mayzamay didiayssi zasinsanqa payaleti beettosunna

Ha daro attuma naytikka beettishe deetes eetikka bes ha summidi diishe bollara darija bollara duge wodhizaytinne eera izata guye baggarakka issi attumay dizayssikka etiopiya polise tamayo maydayssi bettishe dees keeththa girgidayssa beettees.

Agara biittiya cora asatikka de'oosannaa elatappe sintera ekkida issi adezikka beettishe deee izatae izappe sintera ekkida kaamene moterey issi achchen eqqidi diyayssi beettishe deees izatacherakka mith eqqidayssikka beettishe deexi deey.

Xaano sinthe baggara beyishin beettizay aazay gizayssa gidikko daro asati sife shiqi keydi behara faayatethan agarnas ximma lamma yoo maydi qoopekka ubba bolla aastidayti fittishey baasa dizayssi beettishe deees eti kam gedera haara gi fittishe deo7osona

Ha sinthe baggara biittiza keehipee daro asati buura woykko maata issi bolla shush buuccizayti beekishe de7eettes heyta guye baggarakadiza woka kame izi7o malaykka eqqidi dizayssi beettes hee kame bollakka kessanas woykko xeellishe de7ees

ha aysife shiqi eqqidi heera taa xada izaazati beettishe diiyides hey ta lanqierekkan deizaa keype attoma darotinne maca daroti sife shikidi kittizayti beettishe doosona bahara paayatethana ganas sipe shiqidi baasa fittosona.

sinthe bagkara issife ha simmidi ba hera naafayatetha naagalas sige oge fittizayti beettishe dihettes macatinne attomati issife geydi baasa fittizaystay beettosona eta guye bagkara keeththay beettees

issa nuni ixraelishin beettizay si azeykizayssa gidikko ke fe daro asati isife shiqidi cora gididi keydi ba hara bayatetha na gannas isife fittizayti beettishe deesiti geeshitikka baheera payatetha na ganas qo7etidosona

Ha ogi fittizayti issifekke iidibe heera baayatetha naa gannas wagage shirshe dizayti beettishe deyoosana macatinne attumati issife heeran diza asati issife shiiqidi waga fittishin beettishe dees ita gudefakkara kameti beettoosana.

hayssa nini beyison beettizayssi aazey fayssa gidikko buurata woykko qoshashata shiishi di tookki biza otakamifetishe dees he kami lanqerakka diza shuchchaa keexxettida keethtati beettizayssi beettishe dees

ha wogga kaame bolla beettizaytikka hizaa kartoone gidin dumma dumma qoshashata wogga kaame bolla qolettidayssi beedishe dees kameappe gede baggara ka beettiza haaththe maliza keeththanka dadizayssi cililo miishikka beettees

hayssan tani sinthe baggara be ashe dizayssi issi attumaykka kompitere oykko lawtoppe bolla xam7ishenne mawuzawe kili gede haayisdid bolla xoothizayssi beettishe dees haratikka danqera oyde bolla bedebe laftoppe bolla shicc uttidosona

Ha sinthe baggara nuni be irshin beettizay issi attumaykka oydey sinthanka eqqidi dizayssi beettishe dees ikka be kushe silqe oyqqidayssinne mayetidi toho xaaxi eqqidayssi beettishe dees iza sinxanka dizay oykko oosso oyde beettes xaraphe bolla dumma dumma miishati de7osona

haystan beishe dizayssi aaze gizayssa gidikko wogga birate tirasformerey beettishe deesuma birate issi geera hara heera yeddenas goyizayssanne dumma dumma pooleta bolla shuchcha bolla utti dizaysi beettishe deensiza lanqerakka dizasa woggashu woy beettees

ha sinthe baggara baasa bollara haa simmidi yiza asati beettishe de7osona he asatikka haa simmidi hamotishebiitta bollara yizayta guye baggarakka diza kaameynne lanqerakka hizita sinthan diza kamey beettizayssi beettes asataykka haa simmidiyiisse de7osona

hata sintera beyishin beyizayssi aaze gizayssa gidikko lanqerakka gede lanqera ushachcha baggaranne hadersa baggara eqqida addeti beettosona eetikka makara chaa qaaridi issi misile beyizayssi issinoy qasse itopheya kawo doktoramia haymede gidees

Ha sintha baggara beirshin beettizay aazey gineessa gidikko keepe coranne daro gidida oyde bolla uttida asati beettishe deyoosona etikka issika gita keeththa giddotidayta sintha baggarakka dizaamisileti girgidda bolla beettishe deette

hayssan sinthen beettiza asati keehi pe daro asati de7oosona etikka sinthe baggara beettizayti essi ssinoyka dunkuza sharbe qachidayti mule issife macasatinne attumati eqqinayti beettosona etaka kamera denthiza issi beettishe dees

ha sinthe baggara beettizakki hipi malaliya bootanka eqqida fooliseti beettishe de7oosona etikka mulo may7o may7dikka dabben qachidaytinne haa xeei gere xeelizayti beettishe deettes eetikka histife qat gid eqqidaytinne gere sinthe baggara abobe maliza bootan beettishe de7oosonna

Nuni hayssan beyishin issipishiqi mala qida asati beettosonna etappeka hissoy tophiya kaho doktorhaawi ahamade gidishin sikare addekka izata giddon dizayssi beettes wu7e baggara no xeeli hingitiqqida mintaafe pudhekka deizayssa gidishin abubatikka doossona.

Nuni hayssan be ishin beettizayssi aazey gizayssa gidikko gedesimidi booththa orphilley dizayssi beettishe dees ha orphile waana ogekka iza bolla budhera gidida salennay gaden micetidayssa bollara piti orphille bolla gidanayssa beseessa orphilezakka kushe denthi tibit biite gizayssi beettee

aastippe shiiqi uttidi deiza dubbushiza asay bettishe deees etikka xaraphe sentan ushsha dumma duma ushshata wuthidi sifiyaza ishe de7oosona eetappeka issinoykka itiophiya kawo geetettizayssa doktorabi ahamedeyggidishe banqerakka hara hara asati de7oosona

hessa nu ne xeeli shin beettizaysi aazey gida gidikko xiellanchati woykqoke sinxenka izayta issife shikidi issi meeda giddo deyiza asaakke pecoraasi beettishe deesecoraasayka cilila bootan uttidaynne sinthe baggara maatamaliza asay beettees

Ha sinthe baggara beettiza keypegita dalgeya xaraphe lanqen eqqida asati beettishe deettes eetappeka istoy aitphiya kawo dukterabi ahmade gidishin lanqera eqqidayti haraara asati beettishe deettes giddonka karea dere asi beettees.

Haasinse baggara beettiza nam'o addetikka ha mayetti diizayti beettishe de'osona eetappe issinoozikka itoophiya kaho doktora abiya ahamedey gidishin ganna baggara qasse dizayssikka karedereya asa malees dugge baggarakka beettiza aynopoiraaliyoinne elokoktore milikiteesilee dees.

Tophiya federaale poolise akka bandira kessi zaarabetashe da7awus izi lanqeraka dizayti harati sinthay baggara booththa maydayti maaran ekki dewusa na daaggede baggaraka diza dhoqa keeththay beetti shidizayssi dezagarsankadizasate eqqi deet.

haa sinthe baggara diza ichaachu asati beettishu de'osona hedzdzu macatinne namu attumati issife eqqidi hasayizayti biittettes issinezi silkera bessi izayssa macasiyanne attumazi ezayssa bettishe dee garserakka pude xeellosona

ha sinthe baggara beettiza heedzdzu attumatikka beettishe deesona etikka hoosanchata mayti digididoha xeellizaysi e xeellisho deeseeta guye baggarakka diza dumma dumma asati uttiraytinne eqqidayti beettishe deyoosona eetappey ha sinthe baggara diyayssi malatizayssi beettishe dees

Ha issi fuutezikka nini xeelishin issi festale gido toketidinne hezerethazikka kepe lo yaawa gidishin zalanqera kadizayti cililooissatibee bakkara beettishee doosona saasaya ifidishammi tokkonaas beete lo7o gidees.

Ha baasa bolla istifi shiiqi eqqida adleti beettishi detes etikka issinozi bootha shorafe maydaysse qanthey kushe bolla woththidayssinne izaguuy bagkara issi majatinne aarara asati hamottizayti bettishe deyassona

Issi keeththa giddo awto keeththa woli seessa giddo eqqida daro asati beetti sh dewosona etappekaake heicoorati adduna gidish misineyakka macabeeta shi dau dediyi ha simmi xeeli shi isi saara eqqidayti beettite sino yetappe daftare wiqqides.

Ha daro asati sinthe bakkara beettizayti de7oosona etikka kawo ooththosonka ottidi dizayti beettishe de7oosona eytikka hezaafe sinaka komfutere sinthan uttiday duuna bolla duuna tuccireysikka yaarati ikkidi ukkidayssa xeelishe de7osona.

Hayssa nuni sinthe baggara be,ishin beettizayssi aazey gizayssa gidikko topheya makala kayati issi mala mayoomay dinne huphe bolla qoofiya aaththidi letikka be masara gade bolla woththidika tokosanas giigis woththidayssi beetti she des ize qiiqqidosona

issi baggara tani be ishin beettizay aaze gizayssa gidikko essiyardeyka axaraphe lanqen uttidi iskirftoora daftarera hoykki maxakabizayssi beettees izikka gede baggara dizayssi pooliseekko salo ma lamay dayugo bolla bobe aaththidayssi uxaafishede

Haasa sinthe baggara be ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi pooliseykka ha simmi xeelizayssi beettishe dees he pooliseykka keesen kushe aaqqidikka izi ha simmi xeelizayssi dees zagoe baggara baasayinne baasa bolla diza kaamey beettees.

ha issi bolla shiqidi uttida pooliseti weettishe deosona apoolisetikka bulla may7o mayda pooliseti beettishe deettes geetikka bayfi bolla manaxire aatidaytinne dumma dumma duna bolla koshe uthida macatinne attumati weettishe deosanaeetikka is gishshenne sinthe baqa kaallishe deeettes

ha baasa bolla maaran issife eqqida pooliseti beettishe dayoosona he poolisetikka bolla may7o maydaytinne wo bollakka koofe wothidayti beettishe dayetes macatinne attomati hissife maaran ekkida eta sinthan izeta eeshoy geettees

haakki worqoro keeththa garsan diza daro pooliseti beettishe deettes eetikan be poolise mayoo maydayssaka si mala may7oo maydaytinne qoofeugo bolla wothilayti beettishe deettes ha qasho shomaliza keeththazanka girgidazi meesheto nayssan uqqirayti beetetes

ha tophiya bandiray nam7ikkawe bollan eqqidayssi beettishe dees iza xinte baggarakka maaran maaran eqqida pooliseti be sara otetha kushe bolla denthi immizayti beettosonna issi attumaykka hani baggara dizayssika bandera kessizayssinne ha baggara dizayssikka habandira kessizayssi beettishe de7es

Ha sinthe baggara beettita issiadeykka mixha sinthan woykkoban dira sinthan shiqi eqqiday beettishe deees iza guye baggarakka diza kawo ooththan shamalyo'o asati maaran eqqidayti yeettishe de'oosona eyta guye baggara dhoqan mith beettishe dee.

Na sinthe baggara eqqide giza kooliseti beettosona eetikka ba oyde boydo sinthe baggara eqqidayti de7eettes iti dumma dumma malke bolla dizza oyde bolla uttidoosona etawa sinthe baggara kaadizayssi gadey beettes

Ha sinthe baggara beettiza daro pooliseti beettishe deetes eytikka maa rankoshe guyeso aasthidi eqqidayti de'oosona be qopfe qopfidinne pooliseza mayoo maydi eqqidoosona eyxappe issinozikka sinthe baggara gere simmidi bizayssi deees.

Ha issi fooleseykka kushe massara oyqqidaymetishi dees izikka hayssa haaththe gelikko bollara paalisizama may'o woykko benana ganas jalba bolla utti deessa mayda issi beettishi dees izalanqerakka harazi ha simme xeeligeessi zaada mayi dees.

Ha sinthera ha simmi xeeliza issi pooliseykka beetteysikka katetha surenne salo mala shurawi maydayssikka lanqera debube bayndiraynne tophe bandiray beettiza iza may bolla beettes iza guye baggarakka diza baasa lanqendiza makinati beettosona.

Ha sinthe baggara beettizakiehipbe daro asati de7osona etikka maarara istife macatinne attumati issi bolla uttirayti beettishe deettes etikka be sinthan aylandera haaththe wooththizaytinne uguye baggara digayssikka shucha keeththay beettes

xeellizay qas sinthe baggara issi attumay karetha shorade moyday ubba bolla qoofi huthireykka ha simmi xeellizay beettishe deees za guye baggaraka polshite bollayssi machashe heqqa ha xeellaus izzatikka kasha bukkizayssi meykko bonga bukkizayssi beettishe dees

Ta aysi keeththa giddo uttida attumatifetishe dewossona etappey issoyka musilime gabare may7da attuma gidishin haratikka musulime malizayti gade bolla uttidikka baba7aale bonchizaytinne ushshatanne meethata shidhidi dizayti beetes.

Sinthe baggara joora asataka beyishe de7ous eyta giddon ga hessinozi dunguza sharbe qachidayssikka beettishe de7ees hayta giddon ga hessineya ha simmada pofiyaathi daraka beetashe de aawus izi talanqarakka hani baggara dezaaddezi bitxe ginnashudabe maydayssi beette

Ha sinththe bagara betiza daro asati betishe de'etes. etikka issipetetha maaaran eqqidayti attumatinne ista gidonkka diza caala aawati beetishe de'osona. Lanqqenkka gido bagara urqqa biitay dizayssi beetees. guyera mithatinne maatati beetosona.

ha sinthe baggara beettiza daro gammo dunkuza mayda asati uttididizayssi beettishe deees eetappeka sinthe baggara heeththu aawati uttidayti de7esona eetappe issi nurikka gammo dunkuza qofe hobo bolla woththidayssi kushe duuna bolla wooththidi ha xeellishe deees

ha sinthe baggara beettishe diza asati coro asati beettishe de7osonna indu addeka giidi beettishe idoosonna sinthe baggara eqqidadezikka issinoozi addezi karetha kootimaydi giddora shemmize maydaysi beettishe dees issinoozikka kamera silke bol dhoqistidi izata foto denthishe beettees

ha macatikka hutoppe oosettida keyppe malaliya gabaraya maydikka booththa gabaraya maydi dabbe kushe bolla wooththidaykka gabarey oyqqiday giidi beettishe doosona attumatikka dungu zayzeta giddon maydaynnekka dumma dumma dummayo maydaytikka issino ziizetappeka kushen gorade oyqqiday beettes

Duniye hayssan beyi shin beettizayssi aaze gizayssa gidikko kei bedaro asati isipeeshi gidi mayetidaytikka keye qidi koshe waqqizayti beetti she duyosona itaabi bakkarakka dereya asati gamoduguza qofiyantida away beettishe duyin.

haan sinthe baggara beettiza dadawasati shiqqidayti beetti shiede wossona he asatikka dumma dumma mayoma yidaytinne itabeganan o7aawati oge bolla dunkuza qopfikkopfidaytinne dungusa sharbukko dhenkachchidayti beettoosona meta sinthe baggara isti attumay keqqi haasayishe dees

hayssa nuni be irshin beettizayssi aage gida issa gidikko talganne aho gidi daa baasa bolla issi attumay eqqidi ha simu xallizayssi beetti shin xapegedey bakkara kasete diirshe giddon adusayxidey maliza mithatinne asa keethay miittee

sinthe baggara dora asatakka nuni beise deiy aytikka izata giddofekka issi nozekka dunguza sharbe aththidi deees issinoz issi indiyaka haan henira haasi mmada kofiya aaththara de awus izi lanqeraaqidayssikka putoprotetida dunguza sharbe may7di deees

daa issi ooso keeththan isti bolla sheqi oyde bolla otidaytinne lanqerakka heniraanera eqqirayti wiittishede oosona itappe ga hissi macasherayssi attu mazara sintiin du daftare bolla xaafizaytinne macasheaqa daftareoykkidarabeetta shedawus

Ha isi macarushiyakka ooso keessan uttidara beettashe dauzilanqerakka ooso keessano asati uttiza oydaykka beettishe dees exirapphe bollakka daftarera iskirftoora beettees ilanqerakka gide baggara huuteyka uttiday beettes

Ha heetztzu attomati hiss peeshe qiye kidayti beettishe deettes etikka haytappe sunoti kiddundizayssi bajje qodenathidayssin beettes deytafensan diza xoofeykka fosta museeme kitayssi beettishinsika hara dereppe asata itta kiita aathessa gide

ha sinthera beyishe nuni dizayssikka asati oyddo asati uttidi kawo ooththosan ooththishe doosona eta sinteraka xaraphe bolla dizayssi hayllandera haaththey midzdzu ayllandera deees izetikka yoone mulekka xaafishe deetti nam7issin diira issi addizara xeellishe doosona

sinthe baggarabeettizay azey gizyssa gidikko wogga ka meyka bettishe de'es ha kaamey bollaka zo7o kaama bollaka diza goerado zoreykka biitta kaachchi kaachi qolizayssi beettishe dees hayssika asayi denshonna essa dhoqu istidi makina bolla qolishe dee

Sinthe baggara beettizaa tamareson uttida gashshe tamare naytikka beettishe doosona beytikka maxaafa doydaytinne daftare doydayti idumma dumma xaafa zammanizayti maca tamaretinne attuma tamareti beshiqi tamarizayti beettishe de7ete.

ha sinthe baggara betti sheede i asatikka kawo ooththon ooththoson ooththishee doosonna hizetikka issi indeya izata sinthan eqqada zo7o koote maydara sure zo7o maydara issi mala may7o maydara eqqada dawuseni guyera baggara diyaytikka eqqidi doosona

hayssa nuni xelishin beettizayssi dumma dumma kaththae fida woykko qimmameti beettessona hayssa nu leemisos be ishin dunoynni shunkurtoy beettizayssi woykko toumoy beettishe deyays gade pakarakka issi asati bayzosona

hayssi bolla sheqidi tamaare sonotida tamari nayti beettishe diheties piiti kambe sinthen daftare wuthideytinne dumma dumma skiroptota ykkidayti sinthe bagga xelizayte beettishe dehettes beeta sinthe baggar akabettiza girkiday beettee

hayssanine xeellishin issi bolla shiqidi di ooththo keeththan diza asati beettosona eqapey sinthe baggara diza magrafoone sintan diza macashiyanne magirafoone sinthan diza issi aawati beettishe dizay ta gu7e baggara oso oooththiza asati beettosona

Sinthe baggara beettishe dizakki hipe daro asati uuge bolla hamothtizatinne moxoroy laggidi ha simmi diidayssi beettishedesona heyta dukke baggarekka dida haraye bolla caana caani dinne haa simmi hare laggiza attomati beettishe deettes

ha sinthe baggara nu xeellishin baasa bollara ha simmiyiza kame imetes kame sinthanka kame giddo gelana giza aayetinne afala mayda aawati ziguye baggaraka kath kademothi na giza issi haway beettizayssi dee

asdebaggar habeishin aasay bettizay kizayssa gidikko isimaca shiya miggata fiishadafesinsanka kurse shiishshada tukke bentisidara bitashedawu simetinne izi sindan du7izayti abbati wuykko gus gazetti beettosono hasati lanqera uttideettes

Nu hayssan sinthe baggara be ishin beettizayssi yaaze gidayssa gidikko qerinayti a isipeshi qidi uttidaytinne ekkidayti beettishe deettes heda sinthan issino astamaare malizaarakka eqqada haasayiza malizaara eqqadawuseeu.

Ayssan qeype cora asay issi beeshiki eqqidayssi beettishe dees ha asayyka issi birda giddonka gede simmi geliti heen buda simmi hamoti shedizayssi beettizayssa maalatis ha baggaraka zo'o birda ma l'izayssa bolla zu'o borsay qaaphettidaydee.

Ayssanini ixayelishin beettizayssi aazay kitayssa gidikko daro asati issi keeththa giddo kidayti beetosona ita sinxe baggarakka guttidayssi issi attomay duuna tuccidikka issi wara qeeta kompitere bolla xaafizayssi beettishe dees.

A ssife gaden shiiqi utteda tamari nayti beettishe dee usuna etikka kushe duna bolla woththi oyk hinde tamari na tamalizaytikka kushe ayfe bolla wothi diyu xoosse woossiza malizayti beetdeetese ta sinthanka etaporsera daftarey beettishe dee.

maahe galba mayida attumatinne karserakka sure gammudun kuza sure gixidayti dumma dummakka aayetinne aawati issipenshi kiididizayti sinse baggara wuttin kushen gondalenne xambaro oycida asati issi bolla sheqi eqqidayti beettosona

ha sinthe baggara beettiza cili lo7omatayinne mithay issi bolla adusse mithati dizayssasonka keelata daggidibetizaso gaththanga keeththey adusya keeththati beettishe deettes eta lanqiyarakka garsen cillila matay beettishe dees goyetti daggadeykka duge baggara beettees

ha woyshe shiishidi tama eeththidi iza lanqen goppizayti kabeettishe doossona buhe woykko dumma dumma miishan asay izan shiiqidi tama eethtidikka tama kesi shiishi eethxidi iza lanqera guppizayssi beettes lanqera gidin dumma dumma eexxana shiqida woosheti beettetes

ero ha 7itaniay sabey bi ashetizayssi aaze gizayssa gidikko si sheeshsha soo meliza keeththaykka gade sike baggara shuchchara keexxettiday beettizayssi yete xa go7e baggara dhokanxatinne kashe ma xidiloo maqati sinten beettosana

aa cilila malaleya gade bolla eqqida macarashi akabey ta shidawus isiakawe uyedatetidayssa ba bollara duggi hiddidaaranne booththa surenne booththa shurame may7ada kiisen kushen kada shanca dabben qachidara beettawus qorporo keeththa lanqen eqqadawus

sa bollarakka hawuttiza asata sinthe baggara wushshera birdetida birda pexade baggara beettiza qorqoro keethtatinnekka maata keethtshati beettishe deosona he maata keeththata dan7on gita mithatinnekka uustati beettishe deettes lanqerakka daro keethtshati beetdosona

ha sinthe baggara beettiza issi macashiya booththa shuraawe maydara beetawo iippe goye baggarakka bollara duge simmidi gokkiya hathaykka beettishe dees haatha giddonka eqqida daro attuma na tibettishe deosona eetikka cashshiya mayda boottha shuraera isti mala maydosona

Ha macashiya eqqada beettizaara iza may7idaykka booththa surenne karetha koote may7adus keza borsa oyqadus iza eqqidaykka baasan gidees ha macashiya hu7ekka gigissa oysessada.

Ha issi xilila baasa bolla diza daraasati deegusona etikkau issi mala shorawe maydayde beetetes eetikka garserakka ereti kottidaynne ichiday hamottizaykka giidi beetti sheketes

iisife shiiqi eqqida daro asati beettishe do7osonna eytikka macatinne attumati dumma dumma mayo mayidayti beettishe de'eettes eytapeka sinte bagara diiza woray woykko adusa mithatinne qaantha mithati issife beettosona

Ha beettizayssikka sinthe baggara daro xapfeti beetti shileettes he xuufeta lanqerakka issi macashia oto bolla beettizara qoodhe bollaka izakka hara nagare cilila miisha aatti daaranne ayfe bolla dumma dumma gammo dunguza malatizayssaka may daara beetta shi dawus izi bollara garserakka gammo dunguza siile beettis.

Ha issi attumaykka sinte baggara booththa shudaabe maydaynne karethara walaka qonxa gixxida attumaykka nam'u koshe bolla densidayssi ha simmidi xellidaysi beetti hessabiyo baggarakka cililao maatatinne mithati beettosana.

kehipe dalo gidida muuzeti beettishe deeettes muuzetikka qanxetidi7 oge bolla banchera shiqidi dizayssi beettishe deees izikka be banche banchera shiqidiqe hipe dalo muuzey doolettidayssi beettes hiza goy baggaraka gadendiza mi maatati beettosona

Sintha bagkara hissi majashiyakka eqqa dizaarabeettashe dawus izakka musore maadanne kusen kushen aaqada eqqidaarabeettashe daawus izakka qode bolla dunguza foroxa may'i daaranne huphe yeddidaarakka beettashe wara giddon eqqala dizaara beetta izi geera mithati beettosana.

haa goshsha gade bollabeettiza togetida mithatinne izalanqera diza cilli lo7o matati beettosonna izappeka gede haho baggara abba malizaykka woykko cu atullu gidayssi beettishe dees zalanqerakka ogey medhettida zuuroy beettizayssi beettees

hayssi macashiya wagga warka woykko mitha garsan uttadalizaara woykko qashettidaa gorubegasten uttada ka izaara woykko ichada haa xilizaara beettashe dawus izi karsan gaysi cammay mitha garsan dizayssi beettees

Ha tani sinthtjera be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi macashiya oydde bolla uttada kompitere bollakka mazagabashe booththa waraqatara dizaara beettawus sinththe baggara aaya oydde bolla uttidara fayda matawoqan mazagabettanas aashara immashe de'awus

hayssa na iitani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi qeyattumanaykka sintsefakara dizayssi beettees issi macashiyakka kushe garsera yeddada qiyattumanazaska paydama tooqiya maxagabisanas ashara ekana biradhey zaggita biradheu ashara ekkizayssi beettees.

hayssa keipe cora gididikka maaran maaran eqqida asata nuni xeelishin macatikka aayetinne naati issife shiiqidi eqqidayti beettishe de7osona gaberey maydayti izati eqqide izayssa guye baggara qorqoro keeththati beettishe deettes

Nuni hayssan xeelishin beettizay aaze gizayssa gidikko issii naatika daro asati shekidi dizayssi beettes sinaya sinthe baggara komputerera paydamis geba mazagabeshe dizaaranne ssi macarsheya mazaggabettanas uttidaara beettishe dees.

ha sinthe baggara mi xeeli shinbeettizay aazey gida gidikko keexxa sinthanotidikka faydametahoqe ha mazaggabettana siiday isi7awoykka ayfi ashara himmitossinne issizonoykka kompiterera uttidi iza mozagabiza yssi beettishe dehees sinthanka ha motahoqe hamozaggabettana diza guyera disasati beettosonna

Tani ha7iya haysan be7ashe dizayssi aaziy kizayssa gidikko isefe shikidi macatinne lazana mayday attomatikka sibolla shikidi uzeti eqidaysi beettishe dees izata guye baggara isi abtomay gide beessinne macasuyakka haa izayss beettishe dees

ha xaraphe bolla cilila shurabe mayda issi attumayka eqidi xaafizayssa xeeliday si beettees issino so7o mu gayteynne ubba bolla qoppe wooththiday xaafizayssi dee masgaba bolla xaafayesa salomada xaraphezikka lanqera beettizayssa bolla asi beettees

haasinthe baggara miweeshin biittiza issi machoshiyaadiyawus iyaka faydaguta okkiammatakafettanas yaada uttidayssi wiittishe dees izaka ba kushe ashara immanas nam7a gubira etakka ashara bolla wuthidayssi wiittishe dees

issi attumay kehippe ayfe bolla ashara densanas oothidi izikka faydamota uqi amazaggabettana yidayssi uttidi be ayfewu ashara immizayssi geettees hanira uttida attey mazagabizayssinne iziyalan qelizawara qaatati xaraphe bolda bettosona

Asinte bagkara maarara ekkida naatikka beettishe dehettes beetaalanqeerakka diza salafetidi diza issa sinthan ode bolla uttida issi attuoinne aalanqeerakka mozakabizayssi beettishe dehees mozagabettanas ikidoosona

asinte bagkara beettiza nam7u macati uttidayti ibeetu sona gite bagkarakka tomay uttidayssibeetti she de etappeka issiniya paydama zakabashe komputere mazaggabizaaranne ani baggara tamare maliza gash awu tama zakabettizayssibeei

Sinthe baggara uttidi issi attumeykka waraqe ta bulla xuufu xaafizay beettees iza lanqera issoy hokki xeellishe dees sinthe bagganka bulla maalizayssa maydayti hokkidaytinne xaafizayti beettishe deettes macatikka tumatii.

Ha sinthe baggara beettizayssi aazay gidayssa gidikko nam'u attumati kanna baggara uttidi xaafizayssi issino zifokki xaellishen haara garserakka issi mala mayumayda nam'u attumatinne issi macati beettishe diyoosona.

ero haay qastaniya hessan xeella she disayssi daro asati itife sheqiheki haa xeelizaytinne gashe nayti issi bolla sumburetidaysi iittes etapeka kuutha nayti ugtidi faydawmes gabaazaggabettanas shikizayti ibeetosuna issi macasheakka kompiterera ma zaggabashe dawus

Hayssan tani sinthe baggara beeshin beettizayssi aazey gidayssa gidikko keyfe malaliza kowaase kaase meeda bolla diza isse asatikka haasi miizakka galal7o maydayssi dishin aradi qasse zo7o mayidaytikka kowaase lishshizayssinne kowaase oykkana woxxedeti beettosona.

Ha kuwaase kanchatikka zo7ooma yidayti sinthera ha woxxi hizayti beetosona etika woxtxi diyid hadda gakkana gish n addayka sinthe baggara dize kushe dhoqu histi diize ta xeelizayssi beettees bode baggarakka harati uttidi xeellosona

Asinthe baggara tani beyishin beettizayssi aade gizaysta gidikko bollara cilila shuramenne zarsera karetha qonxa mayda asati aasimidi heytikka kuwaasekka anchaa gidishin iitappe issinosi kuwaase kushen oyikkidayssi dees giddo baggara ha simidishe de'osona.

nataniyassa malali ameeda giddofe ashe dizayssi aazey gizayssa wiidikko kuwaaseka anchati kuwaase kaase denba bolla istimala ma yoomaydi haasimidi wottizayti beettishe deette eta wui magara gooleynne bandirayiti hesi beettishe deees

Kuwaasey meeda bolla sifeshi gidikka7anaska nam7una atti beettosonna heytappeka sinthe baggara dizayssi kowaase lishi she woykko angoyssa shaqala ao naa gishe dizayssi beettees ya tarangeraka diza woy baggara diza cillino maate beettee.

axinxe bakkara beettizaytikka kuwase kasanchoati beettishe de'osona etikka may7o mayidayti inne dumma dumma may7o mayda qaseka ancoti beettishe deeti etappeka cilida maydayssi koasey etidikeda bilesi beettishe dee similan qeradizaysi ekkanas morshedee

Ayssi attumay sinthe baggara dendi eqqidaynne guye baggarakka uttidaytinne daro kushe baqqiza asati bi etishye dettees hitappe sinthe baggara eqqidayssi attumay dunguza may7o maydayssinne kushe bolla dunguza pooxa mici oyqqidayssi beettes ita guye baggara diyaytti dunguza qoppe qofidos

ha kowaaseka ancatikka beettishe deettes kowaaseka anjati sinthe baggara kowaaselishe hiza issatumay gabeette yaa kaalidiizaytikka daro attomati gueraha simmi woxxeshe de7osona pude sinthe baggara ekki xeelliza daro asati beettishe de7osona

Ha sinthey baggara beettiza nam7u nam7u gididi hamuttizaytinne guye baggara issino attida oykkoytopphiya federaale pooliseykka masaraafey qanthe bolla oykkidays beettishe dees zetappeka dagube poolise ebolla koppiya woththidaynne bolla poolise may7o mayday wanca oykkidaynne macashi aka madala oykkiday beettees

hayssa nuni be ishin beettizay aase kizayssa gidikko keefpihe malaliyanda wozne aki abayishin uka7anchati hayssan esportihe weykko haase ka anchati kushe bolla tira7idimidi kulwatidaytinne ekkidayti beettishe doossana deeta sinthanka karethamoydate dira bolla kushe okki eqqiday

ha sinthe baggara beetteza heedzdzo attumatikka beettishe deettes etikka kuaawase ka'ancha malettes eetappe nam'atikka zo'o maydashin issino ziizatappe dumma muyu maydayssi jilelonne karexa sure gitxidayssikka beettishe d'es eetikka haa simmidi meyda bollara hamotishe doosona

ano shenthe bakkara xeellishin beettiza issimeeda bolla ka anchati salo malaa shurabe mayda inne shuraba bollakka sura bolla bolla shura polla dizayssa bolla dumma dumma faydoti dizayssinne etappeka shurabe kestiyoykki dizayti beettosona

Haa qiya masqala shurabe mayda woykko buutha shurabe bolla zoo masqala gidayssa maydayti phisiey attumaykka ookin kundi meqqidayssa woykko hargidayssa malin wosutalefiza ami alga bolla tookkidi kessi7e fishe deeettes.

sinthe baggara nu be7ishe dilan haytikka beettishe de oosona dhaytikka kaasanchata gididi beettete eetafe sinthera dalaeti hokkane guuthara gidi de7oosona letappe gu7era daleti issi addeizata giddonde sekayti hankayti macanayta gididi beettosona

ayssa nuni xeellishin heedzdzukka anchati miyta bolla woykko maatara dolepti daaku mida gohaase kaaseson ugutizaytinne kushe lalidayti beettizayssi beettishi dees gede bakkaraka uttida asatinne kabemaliza suy beettizayssi beettishi dees

Hayssa nuni xeellishin beettizay aasa kitaysa gidikko macatinne attumati istifeeshi qi kowaase ka ana giiti dizayti beettishe deyoosona eta sinthanka issino so'o hayda essa sinthan ko aasaya beetta issino zi bandera oyqqidayssi ta giddon dhee.

Hessanna ni sinsembeshin issi attumaykka tira bolla koaase melikite dizashurabe maydayssi asimidi xeellizayssi beyees koaseyo kusheno ekkidi ha xeelizayssi izikka mata bolla ekkide iza kupe baggara dizayssi meta baadizayssa lanqen asati beettosuna.

Ha sinthe baggara beettiy a kaasanchati beettosona issoyka gede simmidide issoykka ha simmidi booththa shurabi maylayssa gede simmide simay shurnabissa maylaysse tammanne osupu quxire maylaysse issoy nam'u tammanne nam'a maylayssa gedek waasiza ekkidi bisheles.

Hahonne darga gidida meyda bollakka diza daro yela gattinne macanne attuma geeziza asatikka giditas qomoereto naytikka gede simmidi hokkidayti beettishe dewosona etikka mayday isporte may7o qonxanne shuuyuwaabe maydayti hokkide isporte ooththizayssi beettees.

hayssan sinthe baggara beettizayshi aaze gizayssa gidikko keehipey malaliyanne wogga gidida maxaafata oykkida maxaafa keeththay beettishe deeeesnamaxaafata keestanka diza dumma dumma maxaafati issi bolla shiiqidi eqqidayti de7oosona

Ha sinthe baggara beettiza masaraykka gadin oyddu masara ichidayti beettise dees amasaraykka beettizayssa gidishin masara olasonka gidin dumma dumma bootan pooliseti oyqqizayssa gidishin lanqera guante gade bolla boothi beettees.

Haa girey sinthen beettizam daro mismaareti beettiosona ha mismaarekka go'izay daro miisha dhishanassinne keeththata izan qorqorotaka dumma dumma miishata dhishkidi issife oyseanas goyizayss ha mismaare hoykko marco qommo geetette.

aasinthe baggara nuni beishedizayssikka waza mashinadey giigisi sherizayssa beishe doos iza bollaka dizayssi keielizaya malale ukeife lo7izayssa gididi beetti shereesiza kushe karethe shuurai maydadeykka kushena wykkidi giigissana qoppishe deees

Ha wogga kaameykka sinthe bagga simi bizayssi beettishe dees bollarakka guye baggara cidiro gididay sinthera bootha gidida kaame gidishin ha kaameyka go7izay issi deexoomishshakka goochidi bolla denthanas go7izayssa gidishin asa wolqappe bolla gididayssa matara denthanas go7es.

Hagee nu sinthe baggara beettizays bollara salo mala kka xaderakka salo mala gidi gidtora marcoy beettizayssi dees izikkau aazas goy egizaagidikko qarfiza marfa wuydaftara tawoykko duuketa issi bolla ganchanas goyizayssako.

Ha beettizayssikka baatire shucha geetettizayssi beettishe dee duurata geetettiza baatire shuchcha asati maburatey baynnaso bishe baatiriya giddoka shuchcha geetetidikka go'ettana mala go'iza baatire beettizayssa baatire shuchi beettishe dee.

issata sinthe baggara be ishin beettizay aazay gizayssa gidikko keype cora gidida booththa gidida issi mala kaameykka hessape gede wula kei ba na gaso issi bolla eqqidayssi beetishe de7essi keeththa garsan dizayssa be ishe deyoos.

ta sinsera beettizayssikka yaaissi attumayka baasa bollara ha simmidi saykile laaggizayssi beettishe dees ekka kawosanshammalizayssi saykile laaggili sinxe bagga baasa bollara bishe dizayssi beettize dees zaa guye baggara kariza powoleti beettosan

Keehippe adussenne dhoqa gidida aaho gidida hamakinaykka beettizayssi adeyees ha makinaykka buyeppe sinte kaxo ki be adusa gididayssa gidishin zaahupbe bolla issino7aaye gidizayssi beettisheda insenaaakka garsebaggara beettosona

Asale wollara paal7iza booththa orphilley beettishe deees ha orphilley bolla dizaykka zo7o xuufeykka itophiya giza xuufey beettees iza guye baggara diza orphilees guye baggara diza qefa bolla dizayssikka etophiya baynderay beettishe deees.

ha sinthe baggaranne guye baggara uttidan ammu attumati beettishe deettees eetas sinthanka dizaa komputere woykko la putokoy gize siyibeettes eetappe isso attumaykka hayfe bolla manaxiriyaththo itohphiyakkawo abi ahamade geetettes

ha baasa bollara beettizayi aazey gidayssa gidikko kaametikka gede ha hamutu hessi beettes hezappeka issi kaami bolla dizabuquya woykko dossimirsha woygubure shiiqeti madabarara gargafettidayssa bolla nayitti dees

ki hippe zalganne aho gidida baasa bollarakka haa simidiyisa issi kami beettishe dees kamikka hedzdzutohade oykko bajajje kitishin zaabegidi pakara hamutiza asatinne haa simidiyizayti beettosona

Ha sintxe baggara issi macasi akka haasima xeele zaara beyttashe daawus dizakka bolla sharbe gachchadainne dummama yoota mayada miichashebeettizaara deawus dizakka issi akaale bolla doometethi deenessa laagitidayssa bolla bashe dawus.

Kaasinthe baggara nu beyishin beettizay aaze gidayssa gidikko lammushuchchara ooseti daadiishe dee woykko haaththe haro gidizayssi bishin dizaagedey lanqerakka diza issi attumayka oykko hare gaare laakkizayssi dees hare gaare guye baggara miishata caani di goochishe dees.

hayssa nuni sinthe bakkara beishin beettizayssi aaseygizayssa gidikko kehipe dalganne aaho gidida cillino haaththay beettizayssa gidishin wuykko abbay beettizayssa gidishin iza giddon gaweysheppe oosettida miishe asi duge giddo gelonna mala goygessi beettes

a sinthe baggarafe ashe dizayssi aazay gizayssa gidikko isseya tumayka ha cililla kote mayidayssi sinthe baggara qoofe hathidaha simmi hasayizayssi beettishedees iza sinxanka issowi silke hissoy qasemay girakone gede shisho eqqidayti beettosona

Hagaarey bolla aace haathusa asati de7eettes hagarey bolla ka aaci aathusa asati hagareyka simmi laagettanas wokka fude gacizayssi ganna bakara bettise dees auhuda gaaci liiqisizayssi betish dees keeththa keexanas sin ginboys goo7ees

sinthe baggan xeelli shin hayssan beettizayssi shhashuchchara keexxettida aqan diza keeththati beettosona heyta keeththatas ka daro maskootetinne wulati beettizayssa bissees guye baggaraka hara iza mala ibeettizayssa lanqi imithati deettes

asinthe baggara korate baasa bolla beettishe hamotishe diza azati geettishe daosona etikama macata gidishe macata gede baggara beettizayssi shuchchara keexxettida dhoqa keeththa yiddizayssi beethilees

Hayssanuni be izaysi aaze gidayssa gidikko bayzettanas ke ida keeththay beetizayssa shuchcharaa keexxettida dhoqa keeththay yeetishe dees ha keeththayka ke felo7o gididayssanne beekkon sheesha keethanne hawore keeththa ikkidayssa gidees

ha sintta baggara nuni be7ishin beettizay aaze gizaysa gidikko nam7u maccati koratiya bollara hamottizayssi beettishe de7ees;etappekka gede baggara shuchara keexettiza xoqqan beettiza pooqe keettay woykko shuchchara keexettida keethay beettes.

Sinseranu xeelishin beettizayssi aazey gizayssa gidikko shuchchara gadeppe dhokku giidi keexxettida keetthay beettishe deese keetthayka shugo pirdati siysi dereja bolla dizayssi beettishi dishin banqerakka malaliya baasay beettie.

hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi attumaykka ha simmidi mayettidinne ubphe bolla qoofe haathi xeellizayssi beettees iza guye baggarakka diza issi ababatinne ababata bude baggara keeththati beettishe dizayssi de7ie

ute bagga nu beyi sheediza tawaare nayti ddumma dumma oydo bolla uttidi dumma dumma misile aynateta tamarishe de7oosona izetappekka ganna baggara uttida nazi maxaafa bessinthe wothidi eqqidi xeellishe de7ees

hayssan nuni sinthe baggara beettiza misila bolla beettizayssi aaze gizayssa gidikko ha misilya bollara dizayssi giddon maxaafaynne lanqerakka giste malatay beettizayssa hude baggara addisaba yumbersiti geetitta timirte keeththay beettishe de'es

Hayssa issi kifile giddo tani beyizayssi ministiri malizayssa qabba7anaska ministiri woykko interanse malizayssa kafatanizaytikka shite shiridikka shitte bolla ooththishe woykko qabba7ishe diza yunforme mayda tamareti beettosonna

ha sinthe baggara beettiza keeyippe daro asati beettishe doossona etika dumma dumma may7o may7ida osanchra asatinne exophiya kawo abiyahama deemaliza issi attumaykka eqqida beettishe deexeeta guye baggarakka mithati beettos

Haa sinthe waggara beettiza macati mia hissi attumayka sa giddon dizayssi ceeliloyo shuurabenne galal7ora wolakka boothoradakka gididayssa ma ydayti yuphe bolla macati shaarshe qachidayti issi attumayka dunguza dabbera hali qachidayssi beettishe dees eetikka uttidi sinthe wagga xeellishe oson'ona

Hayssan tani beya shirizayssi aazigizayssa gidikko mii xeelishin wursetha weykko tammuna ulxo patana pattanetti shiriza tamareti beettishe dewooso naa etikka issi issinoy ba komputere woykko balaktoppe bolla pattanetti zeyssiwi uttees.

Ha daro asati sinththa baggara hamottizaytinne eqqidayti beetishShe de'oosana etappe heedzdzu asati sinththen eqqidayti beettete zeetappe nam'u addetinne issi macashiya eqqidayti beettetees issi attomazika macashis iziikka gede zaari diimmizay beettees.

nu sinthe maggara hayssa xeelishin beettizaya aze gizayssa gidikko mithafe shooletidii keyidaa xawula gidishin ha xawula go'aykka issino oyda medhana algata medhanassinne dumma dumma mishata medanas go'izayssa beyishin ha sunthera nu beyzay shuchcha mala

Haa sinthe baggara corasata be ishe do'oosonna izitappeka sinthera dizaytikka uttidi de'i haytikka do'oosonna izitappe issoy aqqi daarakka wozeta silkara foto dentha she de aawus izitappe giddoppekka issineya borsa shanca aaththi daro gidada beetta.

Ayssi kifile giddo beettiza daro ogashe naa tamareti beettishe deosona etikka tamaresoon shiiqi uttidi tamarizayti beettites etikabe dagtare kisi xarapphe bolla woththidi xaafizaytinne fule sinte xeellizayti beettishe deettes

Haa sinthe baggara beettiza issi laybirari woykko maxaafa keettande iza nababiza naytikka maxarapha bolla dumma dumma maxaafati beettishe deyoosona he xarapha lanqanka uttidi nababiza maati bettishe dee.

keippe cora asay issife shiqi uttidayssi beettishe dees etappeka isoy istoy eqqidi dizayti beettishe de7oosona guye baggarakka dizayti daroti eqqidi sinthe xeellishe deettes sinthe baggara uttidaytikka xeellishe de7oosona esgishekka dizama lettes

hayssa nuni beyishin beettizayssi aaze gizayssa gidikko asi addise kameykka beettizayssi beettes ha kameykka galal7o mala gidishin goommazi kareth hphesonka kareth gidida kaame beettees he kameykka biittata baasanassinne ogeta gidissanas goyizayssa

Hayssan dalganne aho gidida baasa bollara ha simmi diiza nam7o asati beettosona eta guye baggarakka baasa bollara ha laagetishe iza wogga kamey beettishe dees guye baggarakka hara kame yizayssabe ishe doos gude baggara keettshati beettosona.

Ha bahasa bolla beettiza makinaykka deees makina sinthanka eqqida issi pooliseynne sinthe baggara makina sinxiyo shiiqidi eqqida issi attumaykka beettishe deees haratikka haarakka gidin guyerakka gidin haarakka ammi sinthan eqqidayti beettosona

Ake ippe wogga kaamey beettizay si dees izikka doozore geeteptes a dozoreykka biitta be mooqen kaachi diduuge sikikisizaynne ogetakka gidikko keeththatas baasa baasizays si beettishe dees izikka biitta bolle aafo bollafe duggi kaachishe dees

ha keehippe aahonne darga gidida baasa lanqenka dizaysi beettishe dees ha baasa lanqe huda baggarakka beettiza xinqa maataynne guthi doliza cillina mithati beettishe de7osona dugge baggaraka aceynne dugge baggara qas diza mithati beedosona

Ta sinthe baggara beettiza keefippe wogga kaame woykko kaatto woykko dozorey geetettiza kaameeta sinthe baggara wosti zeeygiza gidikko ha biitta woykko baasa baasishe dees biitta issi bolla shiqidayssa kaachi di gede efizaybeetishe dees sinthe baggara hara ziikka kaachchizayssi beettishe dees.

ha wogga kaameykka sinsera beettizayssi ashawata gidinka biittata gidinka arappe makinay caani diiza bolla yeddikko harason hiidi dhokkistidi qolizayssikka beettishe dees iza sinthanka gashe naytikka beettettes dappe gede baggara biza kaameti iza malay beettees

Ha baase bollara asi miiza wagga kaamekka beettishe deees he kaamekka ogeta baassanassinne baasidiiki kesanas go'iza kaamek dishin hawa ogey baanna bessan oge kessanas baasishe des. bude waggaraka mithati garse baggara worati beettosona.

ha wogga kehippe dalga baasa bolla beetiza daro asati beettishe de oosona geeta giddonka diishe gede haa isti baasana ashakkidaynne sinthe baggara kaameti dizayti kametalanqera asay beettishe deees

ha baasettida woykko goyetti dag gadey beettishe dees asatikka issifekke iirikka henira haa simidinne baasizayti woykko goy zayssada gizayssi beettishe deettes hawu geza baasizayssika woy as gizara hamuttanassinne urqatonna mala maaddees

ha sinthe baggara bawasettida biitta bolla beettiza asatikka de7oosana eeta lanqeya baggaraka diza huda baggara keelay beettizaysinne dugge baggarakka orati beettizayssi de7ees wora bollaka dizayssi arusa mithati de7oosana asati oge bollara gede hamutetes

Ha damdo geetettiza wogga galal7o kaamikka beettishe dees he kamekka aazasko izey kiza gidikko hakka toykka qolida ashawa woykko dumma duma ashawata issi bolla dirxidi gadera gade histanas go7izayssa gidishin sinsera dizayssi qassega kaachidi aceti dizayssa xiiranas go7ees.

ha7i taniya hissan be7eshe dishin keipe dalga gidida oge bollarakka aasimi diidon guza pooxa qodhe bolla qachchida asatikka aasimizayti feettishede oosona heytikka issi mala kawo oosancha malizayti macatikka tumati isxipe hamotishe dishi lanqera poolise dee

ata sinthe baggara beizayssi aatey gizayssa gidikko issi attumayka booththa qoofenne booththa shurabe may7dayssi sinthe baggara maykrofoone kushe bolla oyqidi asimidiya haasayizayssi beexishe deees ikka ha xeellishe haasayizayssi deizayssi beexishe beettees

ha shuchchara oosettida diishe woykko haaththe harokka dumma dumma oso oosettizayssa giddonka asati gaarir waz masalale bollaraha simmi diizaytikka betishe de7ettes etappeka ogiyoykkidi ha xeellizay hamutizaytin i go7e baggara keeththe biittees

Kehipe dhoqanne dalga gidida keeththay beettishe deexi keeththaykka shuchara kiixxettida keeththa gidishin keeththa giddonka lanqera beettizayssi motore malizayssi ka beettishe dees keeththa lanqara nubeishi beettizayssi adussa mithatinne qaanta cililo maatati beettosona

ha sinthe baggara beettizakki hippidaro asati beettisheede oosona eetikan baasa bollara ha simmidi izaakka ofsancha malizaytikka koodhe bolla issi mala dunguza qachchidayti ha simmidi hametisheede eettes etappesoyka yenxila kushe bolla oyqqi dees

ha sinthe baggara beettiza misileya bolla beettizayssi aazey giza gidikko gita hayllandenne qasse yippe gashizayssa qasse naxa gashizayssa gidijekka haaththey beettizayssi aw pagi beettize gida gidikko arba mince fabirikan beettes gizayssabesse